Noman koɗi. Noman koɗi wata hanyar noman dabbobi ce dake mayar da hankali kan kiwon koɗi na ci acikin yanayi mai tsari don aminci ko don abinci ko magani ko ado. Wannan aikin noma mai ɗorewa yana yana shahara saboda darajar abinci mai gina jiki wanda ke zuwa daga koɗi. Muhimman abubuwan noman koɗi; farko, zaɓen nau’in koɗi; ba dukkan nau’ukan koɗi suka dace da kiwo ba, nau’ukan da aka fi kiwo sun haɗa da babban koɗin Afirka, ana daraja waɗannan nau’ikan koɗi saboda girmansu da saurin haihuwa. Abu na biyu, gida da muhalli; koɗi suna buƙatar yanayi mai sarrafawa wanda ya haɗa da isasshen danshi da matsakaicin zafin jiki. Gidan kiwo na iya kasancewa daga cikin ƙananan akwatuna na katako zuwa tsarin zamani mai sarrafa yanayi. Abu na uku, ciyarwa da abinci mai gina jiki; abincin koɗi sune ganye, ‘ya’yan itatuwa da abinci da aka keɓe wanda ke da yalwan calcium don tallafawa haɓakar karsashi. Kyakkyawan ciyarwa yana tabbatar da cigaba mai kyau da haihuwa. Abu na uku, haihuwa ko kiwo; koɗi suna da sassan haihuwa namiji da na mace a jiki ɗaya, haihuwa na faruwa idan sun kai girma su haka kuma suna iya zuba ɗarurrukan ƙwai a duk shekara idan sun idan an kula da su da kyau. Amfanin noman koɗi: Noman koɗi yana samar da abinci mai gina jiki, haka kuma wata hanyar samun kuɗi ce mai kyau, saboda ana ta ƙara buƙatar koɗi a ƙasashe a kasuwannin gida da na waje. Bugu da ƙari, nomar koɗi baya buƙatar jari mai yawa ko wuri mai girma wanda ya sa ya dace da ƙananan manoma, ta hanyar amfani da mafi kyauwun hanyoyi a nomar koɗi, manoma na iya taimakawa wajen inganta abinci samar da kuɗaɗen shiga da kuma haɓakar ayyukan noma masu ɗorewa.

Kula da ƙasa yana nufin hanyoyi da dabarun da ake amfani da su don kiyayewa ko inganta lafiyar ƙasa, ƙarfin ta da tsarinta domin tallafawa noma mai ɗorewa. Ƙarin muhalli da haɓɓakar amfanin gona; hakan na nufin amfani da albarkatun ƙasa yadda ya dace don hana lalacewa. Haɓɓaka ƙarfin ƙasa da kuma inganta girman amfanin gona ba tare da haddasa ɓarna ko gurɓatar muhalli ba. Hanyoyin kula da ƙasa yadda ya dace; yin amfani da layin tudu ƙasa don rage kwararan ruwa da hana zaizayar ƙasa. Shuka ciyayi da ganyaye, noman ciyayi ko tsirrai don kare ƙasa daga zaiza daga zaizaya da ƙaramata sinadarai masu amfani. Canza irin amfanin gona a kowane lokaci don hana gajiyar da ƙasa da yawaita ƙwa da yawaitar ƙwari. Yin amfani da takin zamani ko na gargajiya daidai gwargwado don kula da lafiyar ƙasa. Amfani da hanyoyin ban ruwa masu kyau kamar drip. Rufe ƙasa da ciyayi don hana shan ruwa da rage asarar ruwa. Na gaba, rage juyar, rage juyar da ƙasa don hana lalacewar sinadarai da kuma ƙare ƙwayoyin cuta. Kula da ƙananan halittu dake ƙasa wadda ke taimakawa shuke-shuke wajen samun abinci, sarrafa kiwo yanda ya dace don hana lala lalata ƙasa, dashen bishiyoyi don hana zaizayar ƙasa da kuma inganta riƙon ruwa a ƙasa. Ta bin waɗannan hanyoyi manoma masu kula muhalli da masu filaye za su iya tabbatar da ɗorewar amfani da ƙasa, hana lalacewarta da kuma inganta albarkatun ƙasa domin amfanin noma

Rarrabe amfanin gona bayan girbi. Rarrabe amfanin gona bayan girbi na nufin tantance amfanin gona bisa inganci, girma, launi, siffa da girma don haɓaka darajarsa a kasuwa da rage ɓarna da tabbatar da daidaito. Muhimmancin rarrabe amfanin gona bayan girbi; na ɗaya, kula da inganci; a cire amfani da yake lalacewa ya ya kamu da cuta, wanda ya kamu da cuta, ko wanda bai riga ya gama nuna ba. Na biyu, daidaiton kasuwa: Tabbatar da daidaito don shiryawa da siyarwa. Abu na uku, tsawaita rayuwar amfanin gona: Rarrabe amfanin gona yana yana hana gurɓacewa ta hanyar ware marasa kyau daga masu kyau. Abu na huɗu, sauƙaƙa sarrafawa: Rarrabe amfanin gona bayan girbi yakan hanzarta shiryawa, ajiya da sarrafawa. Ana iya rarrabewa da hannu ta amfani da ido da hannu ko da inji kamar conveyor belt da na’urori masu gano bambanci gwargwadon ma’au, gwargwadon nau’in amfanin gona da girman noma.

Rarrabe masara bayan girbi. Rarrabe masara bayan girbi yana taimakawa wajen ware masara bisa ingancinsa, girma da lafiyar ƙwa, ƙwayan masara don inganta ajiya da kasuwanci. Hanyoyin rarrabe masara: Na ɗaya, tantance lafiya; a ware masarar da ta kamu da cuta ko ta lalace daga wanda suke da lafiya. Na biyu, bambanta girman ƙwayar; a ware ƙwayan man masara waɗanda suke manya daga waɗanda suke ƙanana don daidaiton sarrafawa. Abu na uku, cire datti da da kuma sauran kayayyaki mara dacewa, a cire masara waɗanda cuta ta kama, waɗanda suke da datti a kuma cire ganye a sheƙe masara ɗin da kyau, a tsaftace ta daga ƙazanta kenan. Na huɗu, busarwa: A tabbatar da busasshen masara don hana yawan danshi wanda ke janyo ruɓewa, ana iya yin rarrabe da hannu ko da inji don inganta inganci da rage asara.

A lokacin da aka girbe masara daga gona, tun tana nan a ɗanyenta ba a ɓare ta ba wani lokaci akan girbe masara bata gama bushewa akan kara ba saboda haka, akan ware su kamar haka; akan tantance waɗanda sun bushe sosai daga cikinsu da kuma a rabe su daga waɗanda suke nan ruwa-ruwa da waɗanda basu gama nuna ba. Manoma suna yin haka, domin tabbatar da daidaito lokacin bushewa da kuma tabbatar da ingancin masaran bisa girman ƙwayansa. Akan iya ware masara bisa ire-irensu, bisa yanayin girman ƙwayarsu, akan kuma ware wa’inda ƙwari sun lalatar da wa’inda suke nan da kyau. Tun daga wannan lokaci manoma sukan ware iri wanda za su shuka shekara da zai biyo, sukan yi zaɓen wannan iri ne, bisa lura da waɗanda sun yi ƙwari sosai, za su kuma iya jumiri, waɗanda sun nuna sun kuma bushe. Yin wannan yana taimakawa wurin tabbatar da cewa ƙwayan hatsi an, ƙwayar masara an shirya ta domin gona tana kuma shirye saboda kaiwa kasuwa, wanda hakan ke ɗaga darajarta a farashinta a kasuwa.

Miyan dage-dage. A duk lokacin da za a yi miyan dage-dage ana buƙatar waɗannan sinadarai na kayana abinci. Na farko, sinadaran miyan dage-dage suna nan kamar haka; nama ko kifi ko kaza. Na biyu, ana buƙatar ruwa, na uku ana buƙatar ganyen miya kamar su egu ko kuka, ya danganta bisa da yadda ake buƙatar miyan. Miyan dage-dage. A duk lokacin da za a yi miyan dage-dage ana buƙatar waɗannan sinadarai na kayana abinci. Na farko, sinadaran miyan dage-dage suna nan kamar haka; nama ko kifi ko kaza. Na biyu, ana buƙatar ruwa, na uku ana buƙatar ganyen miya kamar su egu ko kuka, ya danganta bisa da yadda ake buƙatar miyan. Ana buƙatar tumatur ko barkonu, gwargwadon nau’in miyan, ana buƙatar albasa, ana buƙatar magi da gishiri, ana buƙatar manja ko mangyaɗa, ana buƙatan yaji da kayan ƙamshi, ana buƙatan man girki, ana buƙatan kayan ƙamshi da dai sauransu. Ana dafa miyan dage-dage daban-daban bisa ga nau’in girki da al’ada, kowane al’ada da kuma bisa yadda ake buƙata ake sarrafa shi da kuma ya danganta bisa nama aka sa a aciki ko kifi ko kaza. Yanayin zafin da kuma ruwan girkin, shima ya danganta bisa buƙatar mai girkin da kuma yadda ake buƙatar ɗanɗanon ake saka.

Fetsa magungna a gonaki. Fetsa magunguna a gona yana taimkawa wajen ƙara amfanin gona daga ƙwari, cututtuka da ciyayi marasa amfani. Muhimmancin matakai, zaɓin magani: A yi amfani da maganin da ya dace da cutan ko ƙwari da ake shirin ka kawar wa, ko kuma irin ciyawa da ake so a ƙone aciki gona ɗin. Mataki na biyu lokacin fetsawa: A fetsa da safe ko da yamma don hana asarar magani daga rana ko iska. Mataki na uku, amfani da kayan kariya: A saka safar hannu, abin rufe fuska, da hanci da kayan ƙariya don gujewa cutarwa. Kamar su takalmin gona da kuma kariyan fuska, abubuwan kariyan fuska don gujewa shaƙar maganin wanda hakan ke illata shi mai maganin mai fetsa maganin. Abu na huɗu, bin ka’idodin amfani: A yi amfani da adadin da ya dace don hana illata, don hana illa ga amfanin gona da muhalli da kuma ita ƙasar da kanta. Akwai, akan fetsa da hannu da fetsa da na’ura gwargwadon girman gona da nau’in maganin.

Feshin maganin ƙwari a gona. Feshin maganin ƙwari a gona yana taimakawa wajen kawar da ƙwari dake lalata amfanin gona don haɓaka girma da kuma kawo girbi mai kyau. Muhimmin matakai, zaɓin maganin ƙwari; yana da kyau manoma su fahimta, ba kowane maganin ƙwari ake sawa a gona ba, a yi amfani da wanda ya dace da irin ƙwaro da ake da ke farmakar shuka. A yi bincike a gano asalin ƙwaron, sai a nema masa magani wanda ya dace da shi. Hanyar feshin maganin; ana iya amfani da, da kuma fesawa, yayyafawa ko haɗawa da taki bisa irin magani da kuma ƙwaro ɗin, akan kuma yi amfani da goran feshi wurin yin feshi. Mataki na uku, lokacin feshi; a yi feshi da safe ko da yamma don gujewa ɓarna, don gujewa ɓarna daga rana ko iska wanda ke iya ɗauka ko ya lalatar ko kuma ya ɓata amfanin maganin. Sanya kayan kariya; a saka safan hannu da abin toshe fuska da hanci don gujewa shaƙar maganin da kayan kariya don hana illa da maganin ke yi da kuma wani abin dake ƙasa. Bin ka’ida; a kiyaye yawan amfani, a kiyaye yawan maganin da ake amfani da shi don hana illata muhalli da amfanin gona da kuma ƙasa don lafiyar jama’a. Ana iya yafa maganin ƙwari da hannu ko ta hanyar amfani da goran feshi kamar yadda muka faɗa.

Ajiya da amfa, ajiya na amfanin gona don sarrafawa zuwa kasuwanni da kuma ƙasashe masu nisa. Manoma na sarrafa amfanin gona ba domin amfaninsu kawai a inda suke ba, sai dai domin kaiwa kasuwannin duniya da kuma na kewaye. Saboda haka, ajiya da sufuri na amfanin gona zuwa kasuwanni masu nisa yana taimakawa wajen ƙara ingancin amfani da kuma rage ɓarna, wato lalacewar amfanin gona. Muhimman matakan da ya kamata a bi wurin adanawa da kuma sarrafawa saboda sufurin amfanin gona suna nan kamar haka; ajiya a wuri mai sanyi, ajiye amfanin gona a wurare masu sanyi kuma busassu yakan taimaka wajen hana lalacewar amfanin gona. Mataki na biyu, amfani da kayan ajiya; a yi amfani da jakkuna, kwantainoni da kwandon roba don adana amfanin gona mai kyau. A yi amfani da abin da iska baya shiga don tabbatar da cewa ƙwari ba su shiga sun lalata ba. Tantance lafiya; a cire duk wani amfani da ya lalace ko ya fara ruɓewa kafin a ajiye shi domin sufuri. Kula da yanayi; a tabbatar da cewa amfanin gona yana da isasshen iska ko zafi mai kyau don gujewa gurɓacewa ko ƙonawa. Mataki na gaba, ajiya na wucin gadi; a yi amfani da tsarin ajiya na wucin gadi kamar firiji ko sarƙar jingilar kaya don tura kayan kasuwa na cikin lokaci. Wannan yana da, yana taimakawa wajen inganta safarar amfanin gona da tabbatar da cewa yana kaiwa kasuwa cikin yanayi mai kyau.

Tsarin ajiya na amfanin gona. Ajiya na amfanin gona yana da matuƙar muhimmanci wajen kiyaye inganci da rage asarar kayan har zuwa lokacin da za a tura su kasuwa ko lokacin da za a yi amfani da su. Ga wasu mahimman matakai na tsarin ajiya; Ɗaya, tantance lafiya da inganci; a fara da cire duk wani amfani da ya lalace ko ya kamu da cuta ko wanda ya ko wanda bai dace da ajiya ba, wanda wannan yana rage yaɗu yana rage yaɗuwar cututtuka da lalacewar sauran kayan. Mataki na biyu, ajiya a wuri mai sanyi; kayan gona da ke buƙatar yanayi mai sanyi kamar kayan lambu ko ‘ya’yan itatuwa, za a adana su a firiji, ko a wuraren dake da, ko da a wuraren da aka sanya domin hana su lalacewa. Amfanin gona kamar masara ko shinkafa za su fi kyau idan an ajiye su acikin wurin dumi da bushewa inda za su bushe sosai kafin a kai su kasuwanni. Mataki na gaba, idan ba za a iya adana kaya acikin yanayi mai kyau na dogon lokaci ba, a yi amfani da na’urorin ajiya na wucin gadi kamar firiji ko injin daskarewa don kiyaye ingancin kayan har zuwa lokacin sufuri. Lokacin ajiya mai kyau yana tabbatar da cewa amfanin gona zai kasance cikin inganci har lokacin da za a isar da su kasuwa ko lokacin amfaninsu.

Yadda ake fara noman gona. Fara noma yana buƙatar shiri mai kyau da natsuwa, ga matakan da za a bi domin fara noma cikin nasara: Da farko, zaɓin iri da za a noma; a fara da zaɓar irin amfanin gona da za a shuka, zaɓi ya dogara ne akan yanayin ƙasa, yanayin muhalli da buƙatar kasuwa. Misali, idan ana son noman masara ko shinkafa, za a zaɓi iri mai kyau wanda zai iya jure yanayin da ake da shi. Gyaran filin noma; za a gyara filin noma ta wurin sassaɓe ciyayi da ganyaye wa’inda suka toho, sa’annan a gyara wurin a ƙone su a kuma nome filin domin a tabbatar cewa, ƙasan ya shiryu, yana tsabce an kuma shirya shi domin noma. Bayan an gyara filin noma sai a kawo iri wanda aka gyara domin a shuka, sai a shuka shi dai-dai yadda ake buƙata bisa irin da aka zaɓa. kula da ruwa; a tabbatar da cewa shukar tana samun isasshen ruwa ko ta hanyar yin ban ruwa ko da ruwan sama. Guji ciyawa; a yi aiki don cire ciyawa da zai iya shafar cigaban shuka, akan kuma zuba maganin feshi matuƙar cewa amfani ya tsiro ba tare da ciyawa.

Sarrafa semovita zuwa tuwo. Semovita gari ce wadda ake sarrafawa daga masara. Sarrafa semovita zuwa tuwo yana buƙatar matakai masu sauƙi amma da kulawa da samun kyakkyawan sakamako. Wannan tsarin yana fatawa da samar da kayan aiki kamar ruwan zafi, shi garin semovita da kuma muciya ko don gaura yawa. Akwai buƙatar ruwa yayi za, ya yi tafasa sosai kafin a fara zuba garin. Bayan an dafa ruwa, bayan an tafasa ruwa har ya tafasa, ana rage wutar, sa'annan a fara zuba garin a hankali, ya yin da ake garwayawa da zuciya, wannan yana hana yin gidaje acikin tuwo, a ci-gaba da cu cakuɗawa har sai tuwo ya yi kauri da kyau. Idan ya yi laushi ana iya ƙara garin don ya yi ƙarfi ko ƙara ruwa idan ya yi yawa. Bayan tuwo ya gama dahuwa ana sauke shi daga wuta sa'annan a ci-gaba da juyawa don ya sami laushi mai kyau. Ana iya yin amfani da muciya domin haɗa shi sosai har sai ya zama mai ɗan ɗanɗano da laushi daga nan tuwon garin semovita ya shirya don ci tare da miya ko sauran abinci masu daɗi.

Noman ƙasa, noman, noman gona kafin nan ko bayan shuka yana da matuƙar mahimmanci a harkar noma domin yana inganta yanayin ƙasa, yana baiwa shuka damar samun isasshun sinadarai, kuma yana taimakawa wajen hana ci ciyawa girma. Wannan aiki na noma, na noman ƙasa yana nufin juya ƙasa da kuma sassauta ta domin inganta shuka. Ana yin noman ƙasa da hanyoyi daban-daban kamar amfani da hannu ta wurin yin amfani da garma ko kuma fatanya ko kuma inji an noma irinsu tarakto, akan kuma iya yin amfani da shanu domin huɗa. Idan ana amfani da fatanyu ana fasa ƙasa a hankali domin sauƙaƙa shuka, idan kuma ana amfani da tractor ana samun sauƙi da sauri wajen juyawa da sassauƙa da kuma sassauƙa ƙasan. Bayan an gama nomar ƙasa, yana da kyau a barta na wani ɗan lokaci domin ta samu iska da ruwa su shiga cikin ta. Wannan yana taimakawa wajen samar da abinci ga shuka, kuma yana rage ciyawa da ƙwari. Ana iya ƙara taki bayan an gama noma domin ƙarawa ƙasar taki da sinadarai da suka da suke buƙata ga shuka.